Dɔbɔ ane pɔɔbɔ ane bibiiri la, a be zie na felaaware naŋ be. Pɔgɔ eŋ la nu bontoore kyɛ su kparepelaa kaa nuuri e wogri, a seɛ kaakee kuree, kaa felaaware be daga poɔ orɔbare poɔ, kaa kala mine e zeɛ, kaa kala mine meŋ a e bondɔr.

Dͻbͻ ane pͻgebͻ are la dendeŋ, ka ba mine su boma ka a yitaa, a vͻgele kpoolo ka a e bompeԑle. Ka pͻge are a be a su boma ka a e bondõͻ, kyԑ kaa o zupili onaŋ vͻgele a e bonzeԑ. A kpare ziiri mine tõͻ la peԑle peԑle.